Ŋutsu aɖe le akaɖi wɔm. Amewo tsitre ɖe egbɔ. Ɖewonye ɖevi eye ɖewo hã tsi. Ɖevia ɖewo nɔ anyigba eye ɖewo tsitre. Ɖevia ɖeka medo awu o.

Amewo le ŋɔnudrɔƒe. eɖewo nɔ anyi eye ɖewo tsi tsitre. Kpovitɔ aɖe hã tsi tsitre hede asi megbe le megbe na wo. Ame eve tsi tsitre eye ame ɖeka le adzɔgbe ɖem. Ame ɖeka do abɔ ɖe edzi kɔmpita hã le wo gbɔ le xɔ me.

Amewo le dɔ wɔm le exɔ gã aɖe me. Wotsia tsitre, wodo awu titiwo, aɖewo ɖɔ kuku ke aɖewo meɖɔ kuku o. Ame aɖewo le dɔ wɔm ke ame aɖewo tsi tsitre le edze ɖom kletsifɔwo le wo gbɔ.

Ŋutsua ɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le kɔmputa ɖe asi hele eme kpɔm. sola panel hã le bentsi dzi ye wo vie ɖe atsi aɖe nu. batri hã le bentse dzi le ŋutsua gbɔ ke ame aɖe hã ɖo asi ɖe ŋutsuawo axadzi.

Amewo le ewɔ ɖum le efli nogo ƒe nɔnɔme me le ati aɖe gɔme. Wo katã wobla ta, wodo kpoyokpoyo ɖe ali, wodo sketi hã, wodo nuwo le afɔ hã. Amewo le adzɔge le wo kpɔm.

Ŋutsu aɖe le sola paneli wɔm. Egabɔbɔ tsɔ glasi kɔ nɔ dadam ɖe anyigba. Batri wome etɔ̃ yema le fli me la egbɔ. Edo awu yibɔ. Ŋutsu aɖe hã le dɔ wɔm le xɔ aɖe ŋuti le emegbe.

Dɔwɔla aɖewo tsi tsitre ɖe xɔ gã aɖe ƒe ŋkume. Wo katã wodo awu gbe mumu ke nyɔnu ɖeka ya do awu dzɛ̃ wo katã woɖɔ kuku hele alɔgbɔnui kom.

amewo le bɔl ƒom wó dó netka le bɔlɛƒo ameɖeka ƒo bɔl ɖola gomɛdzi tɔwo éle yame mekpɔ va ɖo wógbɔ o wó tɔ le kpɔm amowo nɔnyi le zikpi me amowo latsitsre le bɔluƒolawo kpɔm

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi le atikutsetsewo ƒe ŋgɔgbe eye wotsɔ afɔ da ɖe afɔ dzi. ele alɔgbɔnui kom. Edo awu trɔlɔ eye wotsɔ wo asi wɔme evewo tsɔ le atikutsetse basiketia. Atikutsetsewo abe mago, atɔtɔ, kaɖɔt kple bubuawoe ƒe ɖgɔgbe wo le.

Afɔkpawo nye kɛwoa. Wowɔ wo kple dizãeŋ vovovo, wotsɔ ka vovovo hã kɔ wɔ dizãeŋ kɛe. Eka ƒe amadede wozã kɔ wɔ dizãeŋwoe nye, ʋi, dzĩ, gbemumu kple bubuawo.

Amewo le dɔ wɔm le dziɖegbekaɖi ŋuti. Wo le nugo dzi aɖe me. Wodo awu ƒe amadede le blɔ ŋtsiɖiɖi tso dzime kple abɔ na awu. Woɖɔ kuku. Transfɔma le politsia ɖe ŋutsi eka le nu.

Ame aɖewo le stage ke ŋutsu ɖeka le anyigba. Ɖevi aɖewo kple nyɔnu le ŋutsu aɖewo ƒe ŋkume. Ɖevia le alɔgbunu kom. Nyɔnua le eyome hele ʋe ɖum.

Nyɔnu aɖe le dzodoƒe. Evia le drɔnu ele nane ɖe asi le ɖuɖum kple gatsi. Wotsɔ detsiƒogatsi kple kapu kɔ ku dzi. Seƒoƒo hã le dzodoƒea. Etsiɖodzinu kple nububuwo hã le dzodeƒea.

Nyɔnu aɖewo kple wo viwo tsitre ɖe amidzraƒe. Wo le nu kpɔm le adzɔge. Ŋu aɖewo hã tɔ ɖe amidzraƒea. Amewo le moto dzi gbɔna amia dzeƒe.

Nyɔnuvi aɖewo le agba ɖe ta hele zɔzɔm. wo dzraɖo le woƒe dekunu nuwo me. Wokpa akɔ, wodo kɔga, wodo afɔkpa, wo katã wotsɔ asi kɔ le agba.

Ame akpewo le go dom tso awusatɔwo ƒe gbedoxɔme. Amewo ɖɔ kuku, amewo do awu ʋi, awu dze, awu blu kple bubuawo. Eŋu wɔme eve tɔ ɖe gbedoxɔwo ŋku me. Eŋua ɖeka nye kpovitɔwo ƒe ŋu.

Ɖevi aɖe le fefe fem. Emlɔ anyi ɖe ketekegakpoa dzi. Keteke aɖewo hã wole gakpoa dzi ke ɖevi aɖewo hã wome etɔ̃ hã le gakpoa goɖo. Keteke ɖewo ƒe amadede le blu. Eɖe le ʋie, ɖe hã le dzɛ̃e, ɖevia le alɔgbɔnui kom.

Nyɔnu woame eve wotsatsitre ɖe atikutsetsewo dome, wobla ta, wota avɔ eye wole nu kpɔm le adzɔge. Atikutsetse ɖewoe le agba me ke ɖewo hã le basket me. Ke atikutsetse wo dometɔ ɖewo nye ŋuti, atɔtɔ, aɖiba, akɔɖu kpli bubuawo.

Amewo le modzaka ɖem le tsileƒe aɖe. Amewo le atsitre edo abɔ vɔ ɖe yame. Amewo le etsia me hele etsia ƒum. Amewo do awu, amewo le koko, amewo le dze ɖom hã le etsia me.

ɖeviwo le sukuxɔme eɖewo kpla bagi eɖewo wɔ ɖa ɖe ta agbalēwo le akɔme nawo eɖewo le nuŋlɔti ɖe asi yevu aɖe hã nɔ wó domi éle alɔgbɔŋui kom ŋustu aɖe hã tsatsitle ɖe mɔnu wó ŋlɔnu ɖe bɔd dzi

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele nu tɔm le ami me. Hele etɔm le kopɔt dzi. Etɔ ɖe trɔɖe agba me ega le ɖe le asi le tsotsom be yeatɔ. Aŋego kple kusi le egbɔ.

Amewo tsi tre ɖe xɔ tame. Wole solar panel dam ɖe xɔa tame. Amea ɖewo tsi tre eye amea ɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Ame aɖewo le edɔa wɔm eye ame aɖewo le ale si wole dɔa wɔm la kpɔm.

Ɖevitsikpɔdome aɖewo nɔ anyi ɖe gakpo dzi, wo katã wonye ŋutsuviwo. Wole dze ɖom, ɖewo le alɔgbɔ nui kom, nukakɛ aɖewo le wogbɔ. Nukakɛ sia dometɔ aɖee enye kotoku.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui me. Ele asi tem ɖe kɔmpita dzi. Ele dziƒoxɔ dzi. Ŋu aɖewo hã wole zɔzɔm le ŋumɔ dzi le anyigba. Nyɔnua, wò ɖa le kpɔyɔ. Etsi hã le glasi me le egbɔ.

Amewo le xɔ tum. Ame ɖeka tsɔ ekpe le ɖoɖom. Eda ka ɖe eŋu le wo dzɔdzɔme kpɔm ɖa. Edo asiwui, eɖɔ kuku, ekɔ level da ɖe woaxa dzi. Ame aɖe hã kɔ level le xɔ dzidzem kpɔ le gome dzi ɖaa.

Amewo le mɔ zɔm, eɖewo do vuvɔwu titi, ke eɖewo medo ɖeke o. Ame aɖewo ɖɔ kuku, ɖeviwo kple ametsitsiwo siaa. Wo katãa wolé woƒe agbawo ɖe asi hele mɔ zɔmee.

Dɔwɔlawo le dɔ wɔm. Wo katã wonye ŋutsuwo. Ame eve le gakpo ɖe asi. Wodo asiwui eye woɖɔ gakuku hã.

Dzɔdzɔmeŋutinunyalwo le kplɔ nu. Eɖewo nɔ anyi ke ɖewo le atsitre. Wo katã wodo awu ʋiwo. Ame ɖeka le atike aɖe ɖe glasi me. Wo amadede le dzi. Atikea ɖe hã le glasi ɖe me wo amadede nye ŋtiɖiɖi.

Nyɔnu aɖewo tsia tsitre ɖe sola paneli woameve aɖe gbɔ. Wodo awu trɔlɔɔ tsɔ ɖeka hegba kɔme. Woƒe awuwo le dzĩĩ ke kɛ wokɔ gba kɔmɔ la le blɔ. Wo katã wolé wo nɔewo ƒe asi kɔ ɖo ɖe yame.

Kpovitɔ aɖewo le wo nɔewo yome yina ɖaa. Ke ekɛ le megbe la elé kpovi ɖe asi. Ame aɖe hã le enu kplɔm le woƒe axadzi ke ame aɖe hã tɔ le exɔ me le axadzi kpɔm.

ɖevi alewo kpla abɔ le yevu ale wóle alɔgbɔŋui kom ɖeviwo nye nyɔŋuviwo wó wɔɖa ke yevuɔ ɖɔ gaŋkui ŋusuvi aɖe hã le ɖeviwo ƒe megbe yɛ mekplasi kɔ ne yevuɔ o ele nukpɔm le adzɔge éle afɔ ƒuƒlu

Amewo le ɖeɖefia zɔli zɔm le ŋu mɔ ddzi. Eɖewo ɖɔ kuku dzi eɖewo ɖɔ kuku yibɔ. Wo le ha dzim. Wo le kplakaɖiwo ɖe asi. Ame aɖewo hã le nu kpɔm le adzɔge.

Afɔku aɖe dzɔ si wɔe be exɔ aɖe mu hetugu. Atiwo kple gayiwo hã tu gu. Woxatsa ka yibɔ aɖe kɔ da ɖe gama. Lilikpo do vivitsitsiɖitsiɖi eye ya hã le ƒoƒom eɖo atiwo me.

Zikpuiwo le xɔme, kplɔ hã le, agbalẽ le ekplɔ gɔme, atikutsetse kple ahã le ekplɔ dzi. Seƒoƒowo hã wole xɔme, nɔnɔmetatawo le gli ŋu.

Amewo le nu ɖum le kplɔ nu. abolo, ehɛ, fɔk wo le agba me. etsi hã le glasi me le wo gbɔ.

Dɔwɔlawo le dɔ wɔm, ame eve nɔ anyi le xuil tseya me. Ke ame ɖeka bɔbɔ ɖe wo gbɔ. Wolé ati ɖe asi, ame eve hã tsitre le wo kpɔm.

Ameha aɖewo le tsitre. Ame ɖeka le ŋgɔgbea le megafoni ɖe asi hele nu ƒom ɖe eme. Amewo do awu yibɔ. Amewo do abɔ ɖe yame ame aɖewo le kplakaɖiwo ɖe asi.

Amewo le modzaka ɖem le ƒuta. Nyɔnu eve le esɔ dzi. Ŋutsu ɖeka le sɔ kplɔm ke nyɔnu ɖeka hã le esɔ yome wo le alɔgbɔnui kom. Esɔ wo amadede le dzie

Nyɔnuviwo le nu ɖum. Ame ɖeka wɔ asi le agba me, ame ɖeka le agba ɖe asi kɔ asi kɔ ɖo nu, ame ɖeka wɔ asi yie wo nugbɔ. Wo le alɔgbu kom. Ame ɖeka bla ta, ame susɔewo wowɔ ɖa.

Dzatawo le vu wɔm kple to aɖe le gbe me. Eɖewo le dzime nɛ ke ɖeka le edzo nɛ. Dzata ɖeka hã le du dzi gbɔna etoa gbɔ. Etowo hã le hame le du dzi gbɔ wo nɔvi gbɔ.

amewo le gaden me ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve wó le seƒoƒowo me dzramɖo seƒoƒoawo le kpɔtɔtɔ me amesiame le dɔwɔm

Amewo lemodzka ɖem, ame ɖeka ɖɔ efie kuku ye wòkɔ abɔ yi yame. Wole nunana nam ame ɖeka. Ame ɖeka hã lé maik le enu. Wole dzidzɔ kpɔm.